Ekifo ekilinha ennhumba edh'okulala okulala, kyetwandiyese ghetto, ng'ennhumba dhino dhazimbibwa ku kaikiliro k'olusozi. Ennhumba dhino bwoba odhetegeleiza dhifanhaganha, ng'ela nh'amabaati gafanhaganha. Endhaghulo eligho nti edhindhi badhikubaku pulasita edhindhi dha matafaali. Ghangulu ku kasozi ghaliyo emiti nh'eisubi. Nga ghansi bwoba oviile ku nhumba enho mu kaikiliro nga oviile ku nnhumba mu kiiko, ghaligho eisubi nh'ekiinha.

Kimpanze nga etyaime mwi subi erina kyeri kuloghoza ku ya fumintiliza nga aye ebonhe kyeloghozaku ti kivaayo, kimpanze enho yegemye ku mugulu gwayo nga era kimpanze enho ndhirugavu. Kimpanze dhinho bwona odhilingilile enheyisa dha dho dhifanana nga enheyisa edha bantu era nhe endhoghoza dha dho dhiloghoza olwisi nga abantu.

Eidwaliro, nga eidwaliro lino liri ku nnhumba eyemizigo esatu, eidwaliro lino baletagho abalwaire nga mundha mulimu...bazimbagho akayumba ak'ekibagho nga akayumba kano omwidhandhabi mwatyama kaliku ekisaako n'akasalabba ghagati nga byonabyona birugavu. Emizigo gino egiri ku nnhumba bagisigaku kala endheru bataaku edhigi edh'ekyuma, akabalaza kalimu ebinhainha ghaligho oluya nga ghangulu aghali obupandhe nga aka Hedex, ghairugavu n'obumoli bweru.

Eipakingilo ly'amammotoka. Nga eipakingilo linho ly'amammotoka gebeeta takisi. Nkanhi takisi paaka. Takisi paaka enho bagyeta takisi paaka lwa kubanga takisi nh'edhisingamu obungi ku mmotoka edhi pakinga ghano. Mulimu amammotoka agandhi nga amakosita mwabaamu nhi bi bbaasi eby'endaghulo. Mu ipakingilo linho elya takisi mulimu abantu abali gezaaku otambula okunhonhya takisi ebatwaala gyebalaga. Kumpi nhi takisi paaka enho ghaligho ebizimbe eby'endaghulo ebya bizineesi. Kumbali ghale ku takisi paaka enho bazimba ku olukomela nga ela ghaligho nh'oluguudho olutambuza abantu.

Akayu nga kanho akayu ka maadhi engeri ekiinha gye kifanhana mu, akayu kanho bakataku olwigi lwa kibagho bakiserekesa ibati ilala nga bwe bali bakizimba bakozesa amatafali nho mukyanga. Akayu kanho kumbali kwa ko kuliku eisubi nga era einhuma bwoba ghe tegereiza ku mukonho ogundhi eriyo omuntu embeire nga oba ya kakavamu.

Abazungu babili nga ku bazungu kuno kuliku omuvubuka nh'omughala. Abazungu banho babonheka baidhye kulambula lwakuba eliyo agemye eisimu nga alikuba ebifanhanhi eby'endhaghulo. Bali mu kaguudho akatini nga aye kumbali okw'akaguudho ghaligho eisubi nga era bwoba gheyongeileyo ghaligho bbeedi ey'emiti, nh'emiti egindhi nga aye dhaakisa kirala. Kumbali ogh'abazungu banho ghaligho omukazi ali va mu nnhimilo nga agemye embago ibili eyindhi agitaile ku kibegabega eyindhi yagigemela mu mukono nga ghangulu yetwise akaibo oba akakutiya nga ali mukweyongerayo okugya ghaka. Abonheka aba ku nnhumba ele eli ghangulu nga ku kasozisozi.

Emmotoka kabbangali nga bagitaireku akayumba ak'enkoko. Akayumba kanho bakatyamiza mundha mu mmotoka enho eliku ekigambo " For Hire" nhi namba ey'eisimu. Nga ku mmotoka kwenhe, mundha mu katimba mwe katyaime kuliku omulenzi aligya okuba nga abonha enkoko dhino nga tidhitukibwaku kizibu oba okwambaku okusiba enkoko dhinhwele. Nhi kuliya eliyo omusaadha ali sala nga mmotoka enho egya tambulila ku luguudo. Kumbali ghaligho amaduuka ag'endhagulo nh'ebizimbe bya bizinensi eby'endhaghulo, ghoba gheyongeileyo eliyo ekikomera ekilimu emiti nh'emiti egya masanhalaze.

Omuwala nga anhoze emwani amaze odhinoga aye nga emwani dhino nnhegevu. Emwani dhanoze adhitere mungalo okulaga gyali kulaga nti emwani esawa dhino dhituse okunogwbwa.

Ekimuli nga ekimuli kinho kya paapo kilimu obweru bweru ekimuli kinho kili kumpi nhe'isubi nga endhoki eidha ku kimuli kinho esobole okukinhunhamu omubisi ogukibamu oba juice akibamu nga era nhe kimuli kiganhulwa buli ndhuki lwe kidhaku kuba kiba kisobola okuzaza.

Akatale nga kanho katale kabantu abatunda ebilungo ebibala nh'ebintu ebindhi ebyendaghulo. Akatale kanho kalimu abantu abendhaghulo abatagho amambulela nga ambulela dhinho dhebatyamamu okuba nti batundha ebintu byeibwe, ghagati mukatale ghaligho olugudho olutambuza ebidhuka piki piki. Nga piki piki amagaali nhemmotoka era nhikumbali okundhi kuliku tundhubali nh'abantu abatunda ebintu ebyendaghulo akatale kanho kalimu abantu bangi aye enhuma ghako ghaligho ebi....

Kalinha edhendhaghulo nga nhingi kalinha enho, kalinha dhinho dhifanhanha bulungi ayenga dhidhwire mukafo kanho, ghaligho kalinha erinha emmotoka ghedhipakinga nga dhipakinga ghangulu ghayo nga nhighansi ghayo bagipakingaku. Ghaligho ekizimbe Kiri ghansi nga kyetolweilwa emiti kumbali kwakalinha dhinho ghaligho olugudho alutambuza ebidhuka nh'emiti nga era ekitundhu kyonha kyonha kyetolweilwa mayumba nhamamotoka nh'emiti egyendhaghulo nga aye ebizimbe ebisingamu byakalinha.

Empologoma nga elambairemu elina kyeli kuswama, empologoma eno ghelambaire eyelwiregho ela etwairegho eisubi me yalambala gho. Enhuma gh'empologoma eno ghaligho ensiko nga aye ensiko eno eisubi elirimu lyonalyona lyakala ekitegeeza ekiffo kino akasana kali pereketya oba kaaka inho.

Endhuki, endhuki dhinho dhisa kirala era dhiba mukisera mukigulupu oba dhiba ghalala. Endhuki n'ekighuka ekyendha kinheghakyo, endhuki dhinho dhiri gezaku okubanga dhizimba enhumba lwakubanga dhiisa kirala er'enhinha kumwiine ghayo yasobola okughereza gho kyebanga efunye ekyetagesa mukuzimba enhumba. Wedhiri ghaligho eisubi n'emiti miti.

Ekitundu nga kyonhakyonha kyetoloilwa nsozi nh'ebiiko. Ekitundu kinho kilimu ensozi edh'endhaghulo, nga ghaligho ensozi empanvu einho, edh'omu magati nh'edha ghansighansi. Kunsozi kunho kuliku emiti egy'endhaghulo nga olusozi olw'omu magati lwazimbibwaku nh'amayumba, nh'abantu balimilaku. Olusozi olusooka enho mu maiso luliku eisubi nh'ennhimilo ey'amagyanhi. Olusozi olusembayo lughanvu inho nga luli kumpi nh'ebileli.

Omuvubi nga aligezaku okukanhuga akatimba ku nnhandha asobole okuba nga agemyaku ebyenhandha ebighera mu katundhu ako, omuvubi onho ali tambulila ku lyato nga eliyo oghundhi ali vuga elyato linho amuli einhuma nga agemye enkasi. Ennhandha nteefu amaadhi gali kuselela buselele. Kumbali kw'ennhandha, amaadhi gali ku seyeya buseyeye...kumbali kw'ennhandha ghaligho akasozisozi.

Obumuli nga obumuli bunho bwa paapo obumuli bunho bifananha bulungi era nga bisikiliza omubonhi nhe bighuuka, omukondha gwe bimuli binho gwa kilagala nga era nho bumuli benhe amakoola gabwo ga kilabala. Mu kimuli kinho mubamu omubisi ebighuka bye gwendha nga era ekighuka nga endhoki kidha ku kimuli kinho okubanga kifunhamu omubisi. Endhoki bweidha ku kimuli kinho okufunha omubisi, eyamba ekimuli okuba nga kisobola okuzaaza.

Omusaadha nga omusaadha onho abonheka mu zuungu nga ekala yo lususu lwe gheluli era alinha omwaana aligezaku omwegersa engeri yebakozesamu kamera, omwaana agemye kamera aligya gita ku liso lye asobole okuba nga akuba ekifanhanhi nga omuzungu bwali mulagila. Omwaana nho muzungu basutaime baligezaku okugema ekifanhanhi kiveeyo bulingi.